Kuriyi sanamu mbona umuntu ariko aramijagira amazi mumurima ariko akoresha icuma cokumujigira amazi ,Amazi ariko asuka kubimera bibisi ,Ivyo bimera biri mumurima kandi biriko birakura.

Kuri iyi sanamu, mbona ikibanza kirimwo ivyatsi bibisi, ico kibanza gikikijwe n'inzu zubakishijwe amatafari, hariho kandi ibintu bimwe na bimwe bataye hasi. Birasa naho ari ikibanza kidakoreshwa.

Kuriyi sanamu mbona ikiyaga kinini hariho umusenyi ku nkengera zikiyaga mbona kandi ubwato buri kumusenyi hariho utuzu tw'ivyatsi two kwicaraho abantu baruhuka hejuru hari ibicu mukirere.

Kuri iyi sanamu mbona ahantu hari ibiti n’ibimera vyishi cane hari ibiti birebire n’ibindi ibimera kandi aho hantu hasa n’ishamba canke mu kibira hejuru hari ijuru ry’ubururu rifise ibicu bike.

Kuriy'Isanamu mbona Abagabo babiri barikuvugana bari hanze. Umwe yambaye Ishati y'Ubururu Kandi afise Igitebo kirimwo Ibikoresho vyakazi. Asa nuwuvuye gukora, Uwundi yambaye Ishati y'Umuhondo Kandi afise terefoni muminwe basa nuwuriko barayiraba bisa nuko bariko baraganira kukazi canke kubindi bikorwa vyabo.

Kuri iyi sanamu mbona abantu beshi bakoraniye hamwe mu murima bariko bakora ibikorwarusangi bamwe bariko barimba ubutaka mu mirongo kugira batere ibiterwa abandi barahagaze bariko bararaba canke barafasha mu Kazi.

Kuriyi sanamu mbona igitegwa c'igiharage kiri mu murima gifise udutete tw'ibiharage tumanitse ku mashami, hariho amababi amwe yumye hafi yaco hari ivyatsi bitobito kubutaka.

Kuriyi sanamu mbona umugore, n'abandi bantu bari mu murima w'ibigori, umugore afise isuka kurutugu asa nuwunezerewe inyuma yiwe hari abandi bantu bariko baragenda mu nzira iri hagati mu murima, bisa nuko bariko bakora ibikogwa vy'uburimyi canke gufasha mu murima.

Kuri iyi sanamu, mbona igiti kinini gifise amashami menshi, gikikijwe n'ibimera n'ivyatsi vyinshi, aho hantu hasa nahari ishamba canke ikibira, kandi hari inzira ntoyi yo ku ruhande.

Kuriyisanamu mbona imifuko myinshi irimwo ibinyampeke bitandukanye. Ivyo binyampeke bisa n'ibigori, ibiharage n'ibindi biribwa vy'ivyamwa. Inyuma yiyo mifuko haraboneka umuntu ahagaze asa nuwuriko aragurisha canke araraba ivyo bidandazwa.

Kuriyi sanamu, mbona igiterwa gito kiriko kiramera. Gifise amababi mabisi mato mato. Kirasa nk'igiterwa kikiri gito cane mumurima. Ubutaka buboneka buri bwiza kandi bworoshe.

Kuri iyi sanamu mbona inzu y’ivyatsi y’ubatse muburyo bwa kera, iyo nzu yubatswe n’ibiti hafi yayo hari abantu babiri ,iyo nzu iri hagati mu biimera n’ibiti.

Kuriyi sanamu mbona ikigori kiri kugiti caco mumurima, ico kigori gifise utubuto twinshi twumuhondo twikoranije neza, ikigori n'igiterwa gihambaye muburimyi kandi abantu benshi barayikoresha mukubirya canke mukubikuramwo ifu yoguteka, imfugurwa zitandukanye.

Kuriyi sanamu ubona umurima w'ingano zimaze gukura neza. Izo ngano zirasa n'izumye kuko zigeze igihe co kwimbura. Ingano ni igiterwa gokomeye mu gutegura imfungurwa nk'umukate n'ibindi.

Kuriyi sanamu mbona impene nyinshi ziri hamwe mu kiraro, hari abantu bazikikije baziraba canke baziragira, impene zimwe ziriko ziranywa amazi hasi, ivyo vyerekana ubworozi bw'impene aho abantu bazitaho kugira zikure neza kandi zibafashe mu buzima.

Kuriyi sanamu, mbona inguge iriko iraduga ku giti mw'ishamba, iyo nguge ifashe igiti, amaboko n'amaguru yayo, iriko iraduga. Hirya no hino haraboneka ibiti n'amababi menshi y'ishamba.